Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu wɔme eve wonɔ seƒoƒo la dzram ɖo nyuie. Seƒoƒo la nyakpɔ ŋutɔ eye ɖeka le eme le dzi, ɖeka le eme le ʋie, ɖeka le eme le yelo.

Ame geɖe nɔ kuteƒe eye ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyɔnu ɖe gbɔ eye wonɔ konyi fam nɛ. Eye wode ame kukua ɖe aɖaka me eye wode ɖe anyigba yina ɖe ɖiɖiƒe.

ŋuɖuɖu tɔxɛ eye nye la fiya eye nye wɔtsɛ kple tadi koklozi ɖe le ɖeka nɔ dzi eye makaroni kple egbe, abladzo tɔtoe hã no edzi

Edzo bi pɛtro tsel eye eŋu gogbo ɖewo wobi kple exɔwo eye eŋu edzotsilawo hã ƒe ŋu nɔ afi ma kple dzudzɔ gegege.

Nyɔnu aɖe kple ɖeviwo tɔ ɖe mɔdodo la dzi eye wodzi be yewoatso emɔ me, wotɔ ɖe eŋu gbemumu aɖe ŋgɔ kple eŋu yi ɖe eye ŋutsua nɔ emɔ dzi dzi be dzo va yi

Ŋutsu aɖe kple eƒe ƒome eye ŋutsua bɔbɔ ɖe anyigba eye ɖeviwo hã nɔ anyi ɖe anyigba eye ŋutsua nɔ akaɖigbɛ ŋu eye woata kɔ kpo nu eza me nyuie.

Ɖevi siwe ke wole afi ya la, ƒome aɖeke mele wosi o eye dzila ɖeke mele wo si o, wole teƒe si ke ƒoɖi la, afi ya ko womlɔna, afi ya ko woɖuna nu le.